n nyɛla aƒɛeika nim ni zaya ka ba mini paɣ' ka be za zuɣ' saa n wariwahi ka shɛba ʒɛ tiŋa ka ti za di nyɛŋa ka paɣ' maa yino yɛ liga yɛlo ka bɛ yɛ bɛ nɛma maa niŋ nɛɛ ʒiɛhi l

n nyɛla zamaatu ni ku daa doli moɣani paɣaba mini dabba ka di ŋmani soli laasabu la bihi ni zaɣ kura ka tihi ku ʒɛ di yaɣali ka mori mii ʒɛ yaɣali ka bi puuni shab yɛ

n nyɛla bia mini paɣa ni ʒiya diɛmda ka bia maa daari bia bindiɛmdi bini ka bi tiɛ tantiɛ nim zali tantiɛ nim maa nyɛla zaɣ piɛla bi ku nyɛla niraba ayɔbu n bɛ tooni maa ka chɛ ban bɛ nyaanga ka bia bin diɛmdi bini ʒɛya ka nyɛ zaɣ ʒiɛ

n nyɛla paɣ' ba ni za moɣini paɣ' sara mini nɛkura be kuli ni maa niribaapɔi laasabu chɛna ka tihi ʒɛ moɣ' maa ni ka be za tihi maa gbani ka shɛbi